Caday carkko naqaashaappe issuwa issi asaa haahosan diyagaarakka gattanawu maaddes. Carkko naqaashay yibeenna wode asaa naati ayibaa go'ettiiddi takkide?

Maara naagidi oyqana koshshees. Mittaa qanxana koshshenna. Qanxxikko daro qohoy nuna gakkana danddayees. He gakkiyaa qohota ichchashaa malaa yootite.

Qumatettawukka maaddoosona ushshakka kiyoosona asaa naatuyyo xalekka godidi maaddoosona he kiyiya mittaa ayfeti awugeetee?

Keettaa giddon lo'iyanne keehippe al'o marccuwan shamettida buqurati de'oosona. Hegeetuppekka puulayes ubba keettaa ayibissi buqurati al'uwan shamettidona ereeti?

Mino Goshanchchati loytti ootidi namisetokona. Ba naatakka kalissi mizoozosona. Mino goshanchchay inteega heeran dii? waanii gootaran qoraphii?

Aayyiya daro loyttada oottada aqida asa. A zal"iyosan baynna miishshi baawa. Aybi aybi beettiyakko xeellidi yootite.

Ooratta naqaashshaa be'idi asayi keehippe ufayttes. Ufayttidikka malaalettes erissuwa giyogee woyigiyogee?

Daro eraa cuucummidi oyqqida yeechchay dees. Ikka loyttidi maaddees. Hegaappe daruwa oyqqida eraa cuucumidaagee diikko qonccissite.

Keettaa giddon xeeliyode keehippe puulattidi lo'iya so miishshaati de'oosona. Haattaa uyiyo, qummaa wotti miyo, masooppe, hegeeti aybippe merettana danddayiyona?

Daro zanaqa sohoti de'oosona wolaytta giddooni. Wolaytta giddooni diya zannaqa sohotuppe heezzata odana. Xoossa zarphphiya, ajjoora soossuwa, moochchenaa booraago gonggoluwa. Attidaagaa intte odite.

Daro oosuwa oottidi maadettiyo maashshineti de'oosona. Eesuwaara oottidi poliyo maashinetu sunttaykka oonee oonee?

Daro keehippenne lo'iya asi xeellanawu xeellidikka ufayttiyo mittaappe birataappe giigida pariniichcheriya. Pariniichcheree giyogee harabaa aybaappe merettidee?

ishshi qummaa kattiyo keree, haattaa tigiyo otoy, maataa buucciyo baacay, oshaa kessiyo keeshee so miishshsata gidiyoonaayye gidokkonaa?

Cora ammanoy qommoti Toophphiya giddon de'oosona. Etikka issippe siiqqettiyakko lo"o shin issoy issuwara ixxettoosona. Ayssi issoy issuwara ixxettiyakko oderkketi.

Wolayttan wogay de'ees. Kayma asay yootettidaagaa sigettiyo wogay, baltteetay macca asay bonchchetti siiqettiyogee, yelaga naati bayraa bonchchiyo wogay de'ees. Hegaappe attida wolaytta wogaa yootite.

Toophphiyan koyrottidi doomettida luxetta keettay awa heeran de'ii? Doomissirageekka oone? A sunttaa yootite.

Baxxeesa wode tokkiyo kattati de'oosona. Hunkko saatiyankka tokkiyo kattati doosona. Goshshaakka hegaadan goyettees. Ane baxxeesa saatiyan tokkiyo kattata odite.

Oottiday maana azallay aysse geettes nu dere asay. Yaatiyo gishshawu ubbaykka minnidi oottana. Oottida asay awa gakki? Bana waati laammi ereeti?

Ammanuwa aawati banttappe naagettiyabaa loytti oottanawu koshshoosona. Asayo siiquwa mexxana, issippetettaa zorana koshdhoosona, hegaa gidana xaykko metoy nuukko yees. Hegee yiya metoykka aybee ereeti?

Asaa naatussi wolqqaa immiyabatuppe issoy kattaa. Wolqqaa immiya kattatuppe issoy ayba geetettii, awuppe demmanawu danddayiyo, waati katti maanawu danddayiyo?

Wolayttan gutaran daro alleeqoti de'oosona. Be'in be'a be'a giyageeti, xeellin xeella xeella giyageeti, gutaran de'iya alleeqoti awugeetee? Ay mala alleeqotee?

Oosoy bonchchissees. Oottida asaa sinttayees. Goshshaa goyyiya asay daro laammiya laammetees. Ubbaka hankko asappe sinttatiis. Waani sinttatide? Waani goyyidi biide? Qonccissite.

Taani zannaqa sohuwa Ajjoora soossuwa baada malaalettara yaas. Intteshin? Awa zannaqa sohuwa biidi malaaletti yiiretii, yooterkketii.

Nuuni nusoon keettaa keekippe wolqqaama hanotan puulayeettees, yaattiyode asay keehippe ufayttees inttekka intesoon keettaa nuugaadan puulayeeti?

Toophphiyan koyrottidi gelida ammano eqqotay kirsttinaa hegaa ehiida kawuwa sunttay oona getetti woysu maarotettaa layttan eyiide?

Addussa gidida huphphee de'ees, qanttay de'ees luushshay philosophy de'ees ayssi asaa naatu huuphe ayssi issi mala giddana danddayibeenne.

Asi ubbi keehippe dosiyoy oorattabba, oorattaba ayii keena marccuwaa al'ikkokka ekikokka keehippe dosses. Aybissi asay oorattaba dossana dandayidde?

Naa"u gediyara diya kaamee asaa eesuwara darotoo gattees. Gidoppe attin naa"u tohuwara diya kaamiyappenne oyddu gediyara diya kaamiyappe awugee dariyaynne dummatiri loyttiri asaayyo maaduwa gattiyagee?

So medossati kattakka kiyoosona daro go'aa immoosona. Bayizzin marccuwakka ekkoosona. Kare medoossatikka hegaadan dummabaa dummabaa maaddoosona. Ayi ayi maaddiyonaa?

Tana malaalidabay asay muleerakka ooratta wode ehidoban oottiiddi de'es. Tukke gido ayibakka gido oottiyoy maashiiniyana. Maashiinee harabaakka maaddes. Ane oderkketi?

Issippetettaa asaa naata luxissan zorana siiquwabaa yootana koshshoosona ammanuwa aawati. Ammanuwa aawata giyogeeti ayimala asatee?

Nu biittaa giddoni de'iyaa buquratti ay maadiyona? Etti maadiyobanne buqquratta giyoogeti woygiyoogakonne yootitte?

Qeeribaappe doommidi wogaba gakkanawu zal"ettiyossan daro miishshati de'oosona, hegetikka oonne oonne aybbee aybbee beettiidi de'iyay?

Wolaytta yettati maaraa mankkaa naagidi yexxettoosona, etankka yexxettiyode dumma dumma miishshati geloosona hegetakka yoottite.

Issitoo issitoo oduwa gattiiddi maara gidennaagaa gattidi asaa shabbiriyageeti de'oosona. Hegaadan haniya asata waatana kishshiyo yooterkketii?

Nuuni issippe daappe sinttan issoy issuwara shaakettana koshshenna. Ammanuwankka shaakettana koshshenna. Issippe daana koshshees. Ayssi issi asay asay ammanuwan shaakettii ereetii?

Wolaytta dichchay keehippe erettidanne Mino kaassanchchati de'iyo cita. Wolaytta dichchay ha'i woyisantta xekkan di? yootite.

Daro miishshati qommoti de'oosona. Xaafo miishshati keehippe maaddoosona. Etikka ayssi keehippe maaddidonaa ereetii?

So aayyiyo, naata gidinkka buqura maara oyqqana koshshees. Wontto wonttippe yeletawu maaddiyo gishshawu. Buquraa giyogee woygiyogee ereetii?

Santtay xaaxetta santtay, donoyi darkko kattata. Keehippe maaddoosona. Asaa ayibaa maaddiyoonaa eti?

Shukkaaree, boyinay, shaashshay, badalay, gisttee katta qommo. Hegeetu gidoppe wolqqaa immiya kattaa yootite.

Ajjoora soossoy dere asay yeemottidinne amottidi be'anawu yiyo sohuwa. Kareppe daro asay yiidi be'idi xomoosodi bees. I awan diyakko ta erikke. Taassi I diyosaa qonccissite.

Keettaa giddon dumma dumma lo'iya pariniichchereti de'oosona. Pariniichcheree daro al"o marccuwa ekees. I aybissi daro al"o marccuwaa ekkidee?

Hagaappe sintta layttaani guutta naatuppe doommin wogga kaymaa gakkanawu de"iyaa asay baaso oosuwa oottana koshshees. Oottidikka dichchana koshshees. Ayssi asay baaso oosuwa ixxiyaako qonccissite.

Asay huuphiya daddiiddi qommo dattaa daddees. Issito pudettaa issito dugettaa. Intte ayba pudettaa dadisseetiiyye dugettaa dadisseetii yootite.

Manggoy, afkkattoy, gisxxay, hegeti ubbatikka mitta ayfeta, mitta ayfeti maaddiyooba yooti danddayokko. Inttekka amaridaageeta yootite.

Asay daro asay kushe hiillaa oosuwa oottes. Intte ayba kushe hiillaa oosuwa eriyaakkonne ane yooterkketi?

Mooriday seera mankka naagenan ixxikko, balbbuqikko seera naagiyaageeti oyqqidi qachchoosona, qachchenan ixxiyaako he asati waanana danddayyiyoona? Aybba mooruwa mwdhdhana danddayyiyoona?

Puulayidi geeshsha ufayssiya hanotan phoolissidi tukke keettanne katta keettaa giigissoogee uyanawu maanawukka lo'es. Inttekka hegaadan puulayidi giigisseetii?

Naa'u sha'anne tammanne laapunan kiyida erissoyi hagaadan ges luxiya naatoo minnidi luxite intteppe oottite ges. Intteppe oottana xaykko waanite gii?

Baltteetati kushe hiillaa oosuwa loytti oottoosona. Wolaytta baltteetati ubbakka daroosona. Baltteetati kushe hiillaa oosuwa ay malaa malaa oottiyonaa ereetii?

Nu biittaa giddon daro xomoosanawu yeemottiyasay, be'anawu lo'iya sohoy de'ees. Hegeetikka awan de'iyonaa?

Goshshaa goyidi wodiya naagi goyeettees. Goyettiyo aginaakka xeellidi goyeettes, awude awugaa aginan goyiyakko qonccissite.

Asy kaamiyan bululiidi biidi beetees. asay kaamee baynaako geddiyan hemettidi issisaappe issisaa biidi danddayiyoonaasha?

Darotoo asay loyttidi go'ettiyo miishshati elekitiroonikiya miishshata. Ayssi eta asay keehippe loytti go'ettiyonaa?

Kattaa gaaciya maashshinee de'ees, tukkiya gaacciya mashshinee de'ees dumma dumma mashinee beettees. Ha mashiniya mexxida asati wanida asate?

Eta so keettappe nu so keettay keehippe lo"eess. Eta so keettay karetta qalamiyaan tiyyeetiis, nu sooge zi'uwaan tiyyetiis. Keetta giddon de'iyaa dummatettay harabay aybbe erikko qonccissite.

Eessoti gakkanaw nu biyoosa sohuwaara polidi simmanaw maaddiyabappe issoy kaamiya. Harabay eessuwan gakaana maaddiyaabi de"i qonccisse de"ikko.

Giyaa giddon cora asay zal"idinne bayzzidi beettees. Za"iyooge al"essi issitto hiraysses. Ayssi issitoo al"ii? Ayssi issitoo hirayssi yootite.

Oosuwa oottida asi bonchchetees, ba deriyakka dichchees. Darotto oosuwaa kariya asay asa woossees. Goshsha goyyidi minidi oottidaage bawukka duretees, ba deriyakka laammees. Mino goshshanchchay intte heeran de'ii?

Zal"idi aybbakka oyqqidi zal"igana koshsheeta karana koshsheketta oosuwaa, ayb a zal"anakko inttekka yootite.

Pollittikka giyode tawu gelibeennabay Etoophphe kanchchiyan diiyye harassankka dii de'ikko de'ees giidi qonccissite.

Asay ubbaykka ha'i polotikaa giddo geli uttis. Polotikayi ayi maaddii polotikan diyogee ayi qohii ikka waanida asayi de'ii ?

Zamaana luxxettay keehiippe maaddees. Daro asaayoo eraa cuccunttiis. Zamana luxxettaa giiyoogee woyggiyoogee?

Darottoo asaa naata eraa cuccunttiyabaappe issoy maxaafaa nabbabiyogaa. Ayi mala maxaafa nabbabbiinee eraa cuccunttiyoy?

Kattay asaa naata bolla minttees. Minttiya qumay awuge awuga giddon madabettii?

Ootanaappe koyro luxxana koshees, luxxidoogaa booraa goyiidikka kataa zeridikka bul'iidikka he luxxoogaadan loyttidi ootikko keehippe maaduwa demeetees, ayba aybba oosuwa luxxana koshii?

Tumubaa oottida deree anjjettes. Asaassikka tumabaa yootana koshshes. Sinttappe daana layttaa qoppanawu koshshes. Bàaso haggaazaa oottiiddi hegaadan tumubaa yootana koshshes. Tumubaa oottana xayikko ayi metoyi gakkiyakko yootite.

Kaymma asay issippe shiiqqidi tobbees. Me'idabi diikko koolees, mooretabi diikko giggissees, yootettaagaa siggissees, kaymma asata giyoogeeti aymala asate?

Darotoo kaamiya laaggiyageeti uyidi laaggoosona. Uyidi laaggiyogee daro asaa qohes aybaa aybaa qohana danddayii uyidi laaggiyogee? Uyidi laaggiya asaakka waatana koshshii?

Son de'iya aawatettan de'iya aawaykka ba naata loyttidi luxissidi zoridi maaran mankkan dichchana koshshes. Hegaadan dichchana xaykko gakkiya metota intteppe yootite .

Beni asay tohuwara hemettees. Ha"i asay caammaa wotti hemettees. Gidoppe attin tohoy etaagee minnees. Ayssi hegaa hanana danddayidee?

Godaree kare medoosa gidi uttidi darobaa maadees. Sa'aappe xinqqiyaba, asi olidobaa denttidi xayssees, kanay so medooseye kare medoosee?

Wogaa qummatuppe heezzati muchchuwa, loggommuwa, sulssuwa attidaageta intte ane yoottitte.

Asay issippe shiqidda corraa asay woyikkogalchaay tobiyoo guttaraay kehippe la'ees, kehippe geyidikkaa uttiis. hegadannika zoretosonna aysi asay issippe shhiqidonna eretti?

Beni Wolaytta asay issippe shiiqidi maaddeti daguwaa ubbabakka oottees, ha'i wolaytta asay ayssi issippe shiiqidi oottenne?

Wolaytta moottan oduwa gatiya yafarata taani naa"ata erays. Heggettikka uddupun tammanne uddupunaa iraaddoniyanne uddupun tammanne usuppuna chacha usuppunaa haratti diikko inttekka yoottite.

Asay ubbaykka naagana koshshees mereta imotata. Maaran naagidi oyqqana koshshees. Xoossi immido anjjo puula mereta imotata. Mereta imotata giyoogeeti aybate yootite?

Guuttaappe doommi woggabaa gakkanawu zal'ana koshshes. Luxana koshshes. Gidoppeattin zal'iyappenne luxiyogaappe dummatettay ne dariyagee oonee?

Wodee ehiidobati al"o biraa ekkiyageeti oorattaba geetettoosona. Ha oorattabati darotoo asaa naati ufayttidi ekkiyobata. Hegeetikka leemisuwassi aybaa aybatee?

Kayima asata giyogeeti nu heeran asa zoroosona, morkkettaagee diikko sigettoosona, issippe shiishshidi zoriya immoosona. Intte heeraageeti kayimati ayi oottiyonaa?

Asay shaahet dumma dumma poltikkan shaahetidi dees, shaahetti diidikka issoy issuwara suure dookona. Ayssi polotikkan shaakettana koshiyo? Ayssi issippe suure daana koshenee?

Wogay issi biittan de'iyooge asayyo oonatetta qonccissees. Wogi baynna biitti maari mankki baynna biitti de'i? De'ikko yootite.

Tophphiya malaatay maata meraa ciishsha meraa zo'o. Ciishsha meraayyo de'iya birshshettaa yootite.

Asaassi de'iya oonatettaa wolqqaama wogaa qonccissiyay malaatay Toophphiyagee ayba malaatee, meraykka woysee yootite.

Qeeri zal"iyo dumma dumma miishshati de'iyosan darotton naati qeeri naati dossiyoogee qeeri buskkuutiya. Hegaa aybissi dossiyona?

Toophe gidoon elekitronikiyaa miishshati meretiyoona? Awan meretidoona? Awa heeranne eti meretoy qonccissite?

Wogaa xaletuppe issoy xalatiya. Xalotiya caddidi hattaara maari uyikko kokorsiyaagaa, meeggiyaagaa eesuwan teqqes. Hara wogaa xaletakka oona oonakko ayi maaddiyaakko yootite.

Polottikkan ootiya asati ayssi issuwa giddokkona? Dumma qofaa ayssi ehiyona issippe ayssi oottokkona, maadetti ootiyakko biittay diccenne eti ayssi dumma gidiyakko yoottite.

Issippe shiiqidi oottiko eessuwan wurssetees. Leettaa keexxiidikka issippe shiiqidia maaddettida corattidi oottana koshshees. Cora asay cuchchidi wonggiriya kunttees giyoogadan ane nuukka issippe maaddetokko? Nuna aybbe maadduwaa issippe utteta diggiyay?

Asaa naati wodee laamettiyode oorattabaa go'ettiidinne oottidi takkiis. Oorattabaa gettettiyageeti intte heeran aybbatte aybbate?

Wogaa moorennan maara oyqqi wotikko kaaliya yeletawu maadees. Wolaytta giddon diya wogati ayba wogi wogi diyaakko odite.

Wolaytta mootaa amba heeran daro baaso oosoti oosettidosona. Ha laytti naa'u sha'anne tammanne laappun maarotettaa laytaan. Hegeetikka aybba baaso oosoti oosetaako qonccisitte.

Keettaa loyittidi pittiyogan, geeshshiyogan, ubbakka ufayissiyaba wottiyogan puulayissana danddayokkooyye danddayiyo?

Nuson de'iya buqurati baacaa, mashshaa, kalttaa, ayilliya, booraa goyyiyo kaduwa intteson de'iya buquratakka taassi qonccissite.

So meedosati ubbaka maattaa, qumaa, ashshuwaa, oyssaa, kattaa, darobawu maaddoosona. Kare meedosati marccuwaa ekkanawu danddayiyoona?

Oosuwa ootanaappe koyrottidi halchana kosheetees. Halchuwaa halchiidi waanidi halchana doomana koshii yootitte